Asntu mbono ha ya tekula oohi ndele oyena oondama odhindji, oha ya tulapo uupulakata, mbono ta wu ulike kutya, kehe ondama oyina oohi dholudhi luni. Nuuna ta ye dhi kwatamo, nenge ye na edhiladhilo lyokudhi landitha oha ya yi ashike yu ukilila, koohi ndhoka ya hala okukwata.

Aanafalama yoongombe uuna taye dhipe okulya nenge omeya iha dhi pewelwa mehalamoka omo hadhi lala ano mpoka hadhi lala opwiilile ishowo naampoka hadhi lile naampoka hadhi nwinwe opwiilile.

Uuna wa adha aantu ya nyanyukwa ohaa kongo esiku oshowo ehala mpoka taa ka ningila okatuthi kawo kokwiinyanyudha ano ya kale yuu uvite nawa ohaa kongo nee esiga lyoku yothela onyama oshowo oonyama dhoak taa ka yotha niikulya wo ohaa kala ya kuutumba pehala mpoka taa yotha oonyama dhawo yo otaa kundathana.

Opuna aaholi yiinamwenyo, puna mboka haya tekula oondjuhwa, po opuna mboka haya tekula oohi ngaashi mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oyena ondama oonene. Mono hamu kala muna omeya gayela pethimbo nethimbo , opo oohi dhawo kaadhi sepo konyata . Ohayedhi tulilemo nduno iikulya opo dhilye nodhikoke dhivalathane dhininge odhindji.

Opu na omaludhi ogendji goohi dhono hadhi vulu okutekulwa kaantu. Aantu ohaya tekula oohi, pu na dhoka hadhi tekulwa nelalakano lyoku liwa, po opu na wo dhoka hadhi tekulwa ndele ihadhi liwa. Ohadhi tekulilwa ashike opo dhi nane aatalelipo mbono ye hole okutalela po iinamwenyo.

Esimano lyoku kuna iikwamboga, iikwamboga ohayi kunwa nelalakano aantu ya vule oku landitha uuna ya likolwa. Iikwamboga ohayi eta oshimaliwa oshoka aantu oyendji oye hole oku landa iikwamboga, naashino ohashi kwathele aalandithi yiikwamboga, opo yi imonene iimaliwa.

Otuna omaludhi gaali goondjuhwa. Otuna onkadhindjuhwa ndjono hayi vala omayi, ndele tayi tendula uuyuhwena. Otuna wo ekondombolo, ndjono hali igi na olya talika ko ondjuhwa ya simana megumbo. Nongele owayi komagumbo gokomukunda, ito adha naana megumbo kamuna ondjuhwa yekondombolo.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kwashilipakeke kutya oye na oondama odhindji mono taya vulu oku tekulila oohi dhawo. Molwaashoka oohi ka dhi hole ethinano, ohadhi vulu okusa uuna wa adha dhi li mondama ihe odha thinana mo.

Oshimbombo shomahangu osho shimwe shoka sha simanekwa unene momuthigululwakalo gAawambo. Aawambo ohaya teleke oshimbombo shomahangu, shoka haya teleke e taye shi elele nomboga ndjoka yoshiwambo. Yamwe ohaya longitha omakunde ngoka haya vulu okuninga iigali. Oshigali ohashi ningwa momakunde omatokele, e taya tulako wo omagadhi goongongo.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi adhika mehala lya gamenwa, ano mEtosha. Oshinamwenyo shika oshina oongolo oonde, oshowo othingo onde. Ohashi li omafo ngoka geli pombanda yomiti omile, oshoka oshina othingo onde.

Ondjuhwa oyo oshitekulwa namwenyo shomegumbo shono sha simanekwa unene kAawambo, oshoka megumbo ngele omweya aayenda aantu ihaya kwatakwata yo ihaya kala ya limbililwa kutya aayenda otaye ya telekele shike ashike ohaya kwata owala ondjuhwa yo otaya teleke iithima ta yape aayenda yalye.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oye na ehala mpoka taya vulu okutunga ondama yawo moka taya tekulile oohi dhawo. Ohaya tula mo nee omeya noohi dhawo ndhoka haya kala taya talele po esiku nesiku opo ye dhi faalele iikulya, yo ya tale ngele omeya oga yela opo ye ga lundulule ngele oga kaka.

Momuthitu omo moka hamu kala ashike okandjila okashuushuka hono oko haka landulwa kaantu uuna taya ende mo. Ohamu kala mwa thita, muna omangande ano gaza pevi taga londo kiihwa mbyoka yi li mo momuthitu moka. Aantu oyendji ohaya tila mono okweenda mo, oshoka omwa thita po opuna moompito dhimwe to vulu oku adha mo omambungu.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa kaantu momagumbo nenge koofaalama. Dho odha simana unene moshigwana oshoka ohadhi zi omahini ngoka haga vulu okuliwa kaantu osho wo okulandithwa. Oongombe ohadhi tu pe onyama ndjono hatu li onga osheelelwa

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhi li momeya dha andjuka, ano ka dhi li mo dha thinana. Dho odhili mo wo momeya ga yela itaadhi si konyata. Ohaya kwashilipaleke nee kutya oohi dhawo odha pewa iikulya ya gwana opo dhi vule okulya dho dhi koke.

Aatekuli yoohi ohaa kwashilipaleke kutya oyena oondama odhindji mono haya topolele oohi dhawo, opo kaadhi kale dhili momeya dha thinana. Ohaa kala nee taa talele po oondama dhawo ndhono muna esiku nesiku opo ya vule okudhi pela mo iikulya dhi vule dhi lye dho dhi koke.

Egumbo lyoshiwambo oha li kala lya dhikwa niiti nongandjo ya lyo, mo meni oha mu kala wo oondunda ndhoka dha tungwa noohozi dho tadhi dhikwa nee mooha niiti.

Aatekuli yoohi ngaashi mbono unene haya tekula oohi dhomankende , oya mono kutya oohi dhomankende odho oohi ndhoka hadhi koko tadhi endelele, dho odhi holike lela koshigwana. Uuna tayedhi kwatamo momeya moka ohayedhi dhi landitha po , etayi iimonene iiyemo mbyoka haya vulu okulongitha moompumbwe dhawo dhiili nodhili.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya talikako ihali kala lina omuloka gwa gwana nawa komuvo na unene ngele owayi mombuga oto vulu oku adha mo omiti niimeno mbyoka iifupi, ohamu adhika noondundu mo omuna oondjila ndhoka hadhi vulu oku endiwa kaantu mboka taya talelepo ehala ndyoka.

Eshito olya yooloka lyo ewanawa. Uuna etango ta li piti nenge ta li ningine, oha li kala lina oonte oombwanawa tadhi monika nawa. No ha li kala lya tula ko olwaala ndono oluwanawa. Omuntu jo vulu okuthanekela po ethano lyoye tali monika nawa.

Ombuga olyo ehala ndjoka lyatalikako ihaali mono nande omuloka gwagwana nawa. Mombuga ohamu adhika oondundu noshowoo iimeno iifupi elela na ihayi kala yina ethimbo ele molwaashoka mombuga omwapupyala .

Mongaashingeyi otu na omashina ogendji ngono hatu vulu oku longitha miinima yi ili noyi ili ngaashi omambakumbaku ngono haga pulula, pu na wo gamwe ngono haga kunu, osho wo oku helela. Aanafaalama yamwe ohaya longitha nee omashina ngono goku heya omwiidhi aantu ihaya heya we omwiidhi noonyala ashike ohaya longitha omashina ngono haya tula.

Ehumo komeho shilyathiki aantu ihaya huya we oomwiidhi noonyala ngaashi kwali nale hatu longitha omatemo opo tuvule okuhuya omwiidhi nenge tatu mu nomamwitho. Mongashingeyi aantu ohaya longitha omashina ngono haga huya omwiidhi yo aantu tayeya ashike taye gu gongele nokugumanga, yo taya kalanditha nenge yegu fala mpoka gwapumbiwa.

Embakumbaku ohali longithwa unene kaanafaalama mbono yena omapya omanene , opo lyiya kwathele lyilonge oshilwa oshinene muule wethimbo efupi. Embakumbaku kali na naanaa ondilo . Uuna tali longo ohali futwa lela oshimaliwa tashi vulika.

Ethimbo lyOkwenye oha li kala ethimbo ewinayi noonkondo, oshoka oha ku kala kwa pupyala dho omiti odha kanitha omafo ngono ha ga gandja omuzile. Aantu oha ya idhidhimikile wala momagumbo moka mwa pupyala oshoka ka ye na mpoka ta ya gondjo.

Aantu ohaya tekula oohi nelalakano ya kalandithe yo yavule okwiimonena iimaliwa. Ohaya imonene iimaliwa opo yavule okulanda oohi oonkwawo osho wo iikulya yoohi ndhoka, yo yatsikile nongeshefa yokutekula oohi noku landitha.

Onduli oyo oshinamwenyo hashi adhika unene mEtosha. Oshinamwenyo shika oshi na othingo onde. Nuuna waadha tashinu oshi na oongolo oonde, unene tuu dhoka dhokomeho nangele ne tashinu omeya opo shaadhepo pevi oha shi tsu oongolo.

MEtosha ohamu adhika iinamwenyo ya yooloka mono mwa kwatelwa oonkoshi. Oonkoshi odha nika oshiponga ngele odheya mokati kaantu. Odhi hole wo okukala dha lala momuzile ta dhi vululukwa.

Ehumo komeho sho lya thiki, aanamapya oya kongo po omukalo omupu nohagu endelele ngoka hagu ya kwathele uuna taya tekele iimeno yawo. Ano sho taya kunu iimeno yawo kehe poshimpungu mpoka ya kuna ohaya taandele ke po omunino gomeya, nuuna taya ka tekela po ohaya patulula ashike ompomba ndjoka onene dho ominino tadhi tekele iimpungu yadho.

Opuna omikalo odhindji ndhono hadhj longithwa kaantu mboka haya kwata oohi opo yavule okukwata mo oohi momeya. Yamwe ohaya longitha ooshongo, yamwe taya longitha oonete osho wo uundjolo. Aantu ayehe mbono ohaya kwata oohi nelalakano yaka landithe yo yavule okumona iimaliwa.

Uuna wiiyadha wuna ondungethaneko yokutekula oohi, kwashilipaleka kutya owuna ehala mpoka toka dhika oondama dhoye dhomeya moka toka tekulilwa oohi dhoye. Ngoye toshi tseya kutya oohi kadhi hole eya gakaka, ano owuna okukala toga lundulula ethimbo nethimbo , ngoye todhi pelemo iikulya opo kaadhi se kondjala.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya tali ka ko ihaali mono omuloka gwa gwana nawa, na uuna wayi mombuga oto vulu oku adha mo oondundu. Ano moondundu nee mono ihamu kala mwa mena iimeno iinene nenge tutye omiti, ashike ohamu mene owala omano ngoka omashona, omwiidhi nuugwanga ngaa mboka uushona.

Eshito olya yooloka. Opuna iinamwenyo yimwe mbyoka hayi vulu oku kala komiti ndele ngele oko shili ito mono ngele okuna oshinamwenyo molwaashoka ohashi kala naana shafaathana nomuti ngoka . Ndigandje oshiholelelwa , opuna to adha okadhila keli ashike komuti ndele okafa ashike omapeta gomuti ngoka .

Oondjamba odho iinamwenyo mbyoka hayi adhika mEtosha, ohayi li omwiidhi oshowo omafo giimeno yilwe, ohayi nu wo omeya. Iinamwenyo mbino opu na oshilumentu oshowo oshikiintu.

Ondjuhwa yOshiwambo oyo ondjuhwa ndjoka hayi tekulwa megumbo lyopaShiwambo. Ohayi liwa onga onyama nangele megumbo muna aayenda aantu ohaye yi dhipaga e ta ye yi telekele aayenda.

Oosino odho iinamwenyo mbyok ayi hole uudhano. Odhi na oothingo oonde nuunene oto adha tadhi dhana tadhi itsu nooniga. Ooniga dhadho odha honga lela nongele oya tsu onkwawo ohayi ningi oshilalo sha ya muule.

Oondjuhwa odho iitekulwa namwenyo yimwe ya simana momagumbo gopamuthika goshiwambo. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi vala omayi ngono haga vulu oku landithwa. Oondjuhwa odhi holike wo oshoka ohadhi zi onyama ndjono hayi vulu oku liwa unene kaayenda nenge omuntu ta teleke okapana kondjuhwa.

Otu na omaludhi ogendji goondhila nenge tu tye iikwamawawa, mwa kwatelwa oondjuhwa ndhono hadhi tekulwa momagumbo, uudhila mbono uushuushuuka, oonguti osho wo oondhila ndhono hadhi kala pooha dhomadhiya. Oondhila ndhono hadhi kala pooha dhomadhiya ohadhi kala dha panda po oshoka ohapu kala oomwiidhi dha ziza nawa dha tula ko oongala ndhoka hadhi li.

Ombuga oyo ehala ndyoka kaa li na omuloka gwana nawa, uuna omvula ta yi loko, na unene ngele owa yi mo mombuga, oto adha mo mwa kukuta, mo omu na ashike iimeno iifupi nenge omano , osho wo omwiudhi. Oha mu adhika wo oondund.u. Ano monbuga omu na omahala ngoka gamwe ga nika omamanya.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke nawa kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela. Oha yedhi pelemo nee iikulya esiku nesiku. Uuna dha koko oha yedhi kwatamo etaye kedhi landithapo .

Kaandje osho oshinamwenyo shoka hashi kala unene mokuti . Kaandje ohamonika afa ombwa ye ohali onyama . Kaandje yemwene iha toka iinamwenyo mbyoka iishona ngaashi oondjuhwa, ohavulu oku dhilyapo thiluthilu.

Ombuga oyo ehala ndyoka lya talikako ihaali mono omuloka gwagwana nawa. Mombuga ihamu mene naanaa iimeno nenge omiti omile, ashike ohamu mene iimeno mbyoka iishona ano iifupi nohayi sipo mbala oshoka ohamu kala mwapupyala. Mombuga ohamu adhika wo omamanya.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaye dhi kwatamo uuna dhakoko , taya hogololamo ndhoka dhakoka tadhi vulu okuliwa oshowoo okulandithwa. Ohayedhi tula miiyaha mbyono haya humbata komitse , opo yavule okweenda taya landitha pomahala giili nogiili.

Ethimbo lyokwenye olyo ethimbo ewinayi noonkondo oshoka ohaku kala kwa pupyala ko kakuna omuzile omiti ndhono hadhi gandja omizile kaantu ohadhi kala dha kukuta eta ga guko.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe shoka hashi kala mehala ndyoka lya gamenwa hali ithanwa Etosha. Oshinamwenyo shino oshi na oongolo oonde osho wo othingo onde. Uuna wa adha tashi nu omeya, ohashi tonyo lela omagulu gasho gokomeho opo shi vule okwaadha po pevi mpoka pu na omeya, sho shi vule okunwa.

Ombuga olyo ehala ndoka lya talika ko kutya ihali mono naana omuloka gwa gwana nawa, na ngele owa yi mombuga unene oto adha mo omiti omishushuka elela dhina omafo ga ziza. Ano iigwanga oyindji yomombuga ngaashi oomwiidhi ohadhi kala dha sa ethimbo nethimbo. Ohamu adhika wo omamanya.

Mongashingeyi aantu ihaya longitha we okuteka omeya komadhiya ngaashi nale kwa li hashi ningwa, mono wa li to adha aantu ya tumba omayemele oshowo uundini taya zi komadhiya, opo ya vule okufala omeya komagumbo. Ngaashingeyi aantu oyendji oye na oopomba dhawo momagumbo ndhono dhe etwa kehumokomeho sho tali ya.

Iilandopangelo oyo omahala ngoka ga talika ko kutya oga simana moshilongo kehe, oshoka ohamu kala mu na iinima ayihe iiwanawa ngaashi iipangelo yopamuthika gopombanda, aasikola, omagumbo goopelesitende noshowo oohotela.

Eshito olya yooloka. Opuna oombinga dhimwe dhevi twaadha puna omeya , po opuna wo ndhoka twaadha puna omiti odhindjidhindji, po opuna wo mpoka twaadha ashike puna evi, ndele evi ndyoka ihali vulu okumena iimeno nandenande, oshoka epu nayi lyo ihali vulu okukwata omeya . Ohali vulu wo okuyambulwapo kombepo, etali ndumbilwa pehala limwe.

Okumuna oondjuhwa okwa simana oshoka, oondjuhwa odhina onyama hayi liwa. Oondjuhwa oha dhi vala wo omayi, ngoka ha ga vulu okulandithwa, ndele aantu eta ya imonene iiyemo.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi ohaya kala ye na omaludhi ogendji goohi nuuna taya tekula oohi dhawo oohi ndhoka ihadhi tulwa mondama yimwe ayike ngele odhomaludhi ga yooloka. Kehe ondama ohayi kala yi na eludhi lyawo lyoohi. Shino ohashi kala oshipu kuyo uuna taye dhi kwata.

Ehumokomeho sho lya thiki, aanafaalama uuna taa galagula evi nuuhoho, ihaa longitha we iiyupulo oshowo omatemo ngoka kwali haga longithwa nale, ashike ngashingeyi ohaa longitha shike uushina mboka hawu tulwa omahooli, ye omuntu ota kala eka kwata ko taka galagula nawa evi mumwe nuuhoho. Naashika ohashi kwta ethimbo efupi.

Uuna waadha aanafaalama taya munu iinamwenyo yawo ngaashi oongombe , oongombe oonene ihadhi nwine pamwe nuutana wadho oshoka ohadhi kala dhina ooniga ndhoka tadhi tsu uutana. Onkene ohaya topola nee omatemba ngono muna omeya guutana gi ili le oshowo gooyina gi ili le.

Mongashingeyi ngele aanamapya taya kunu iimeno yawo momapya, kehe mofoola ohaya kala ya taakanitha mo omunino gomeya, nuuna taya tekele iimeno yawo ohaya patulula shike opomba ndjoka onene dho ominino tadhi tekele. Kehe omunino tagu tekele oshitopolwa shago.

Ombuga oyo ehala ndyoka lya talika ko ihaali mono omuloka gwagwana nawa. Mombuga ohamu adhika oondundu ndhono dhanika omamanya, ohamu adhika woo iimeno yamena mbyono hayi kala ashike iifupi. Omuna woo mbyoka yimwe ihaayi si mbala.

Ombuga olyo ehala ndyoka ihaali mono omuloka gwagwana nawa. Mombuga ihamu kala naanaa muna omiti ominene nenge iigwanga yaziza lela yuudha ehala . Mombuga omwanika omamanya nosho wo ombinga yimwe yombuga oya tsakanena nomeya.

Aanafaalama yoohi ohaya kwashilipaleka kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela nawa, geli mondama ndjoka yili pehala pwa gamenwa. Oohi ohadhi pelwamo nee iikulya momeya opo dhi vule okulya dho dhi koke.

Kombanda yevi otuna ko iinamwenyo oyindji yomaludhi gayoolokathana. Tuna ko iinamwenyo mbyoka hayi vulu oku tekulwa momagumbo, osho woo mbyoka hayi kala mokuti nenge hayi kala mEtosha. Ongaashi nee iinamwenyo yoku kala mEtosha oongolo, oondjamba nosho tuu, omanga iinamwenyo yokutekulwa ongaashi oondjuhwa, oombwa noombaka.

Aanafaalama oyendji oya mono kutya omukalo gokukuna iikwamboga ogo omukalo omuwanawa nogwa simana. Go ishewe ohagu eta oshimaliwa tashi endelele. Ngaashi aanafaalama mbyoka haya kunu iimeno ngaashi iikwamboga ngaashi omatama ohaya imonene mo iiyemo oyindji muule wethimbo efupi. Oshoka omatama ohaga pi mbala.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhi li momeya ga yela dho tadhi pelwa mo wo iikulya, opo kaadhi se po kondjala dho dhi vule okukoka dhi ninge odhindji uuna tadhi valathana.

Uuna aantu ya likola iikwamboga yawo ngaashi omatama ohaye yi pakele ne nduno muunima mbono hawu longithwa opo ga kale geli mo nawa, taga monika nawa, geelekana, gayalulwa kutya ogeli mo gangapi notaga kala taga kosha ingapi.

Egumbo lyoshiwambo olyo egumbo ndyoka lina ongandjo hayi kala ya dhikwa niiti. Meni nee lyayo ohamu kala muna oondunda dhoohozi ndhono hadhi kala dha dhikwa momikunkulo lyalyo niiti hayi kala ya kambwa nawa.

Evi olya shitwa lya yooloka. Opuna ombinga yimwe yevi twaadha ashike omamanya ngaashi ehala lyomondundu ndjono ha li kala lina omamanya omaleleka gatsa sigo omombanda po puna wo ngoka ge li pevi gomakwawo ga tatuka ano iitanduka komavi komamanya omakwawo. Ohamu adhika wo iimeno mbyoka hayi kala iifupyelela ano iigwanga.

Aantu ngele taya ka talelapo omahala gi ili no gi ili ohaya longitha iiyenditho mbyoka ya kola. Iiyenditho mbyono ihaayi tyuulile ihaayi tila omithitu nenge otayi ende kombanda yomano nenge yiigwanga mbyoka iinene. Ohayi piti po owala nawa. Ohaya talelepo nee omahala ngaashi oombuga osho woo Etosha.

Embakumbaku olyo oshilongitho shoka hashi longithwa unene kaanamapya oshoka ohashi longo oshilwa oshinene muule wethimbo efupi. Embakumbaku uuna tali longo ihali longithwa koshimaliwa oshindji ashike osho shoka tashi vulika komuntu kehe ena epya.

Aanafaalama mbono ha ya tekula oohi oha ya kwashilipaleke lela kutya oye na oondama odhindji mono taya vulu oku tekulile oohi dhawo molwaashoka oohi ka dhihole ethinanano onkene uuna wa tula oohi dhoye dhili mumwe opu na ompito onene wu adhe puna dhimwe dha sa onkene oha yakambadhala noonkondo opo yakwashilipaleke kutya oohi dhawo odha andjuka nawa momeya moka dhi li.

Oonyanga odho dhimwe yomiilikolomwa yimwe mbyoka aanafaalama yiikwamboga haya likola. Oonyanga ohadhi likolwa aantu eta ya ka landitha opo aantu yi imonene iimaliwa moondjato, yo ya vule okwiikwatha moompumbwe dhayooloka .

Oku kuna omatama ogo omukalo omuwanawa no hagu endelele. Omatama oge holike oshoka oha ga imi mbala. Go ohaga kala ogendji uuna ga tulako. Aantu ohaye ga likola nee eta ye kega landitha po yo yi imonena iimaliwa yawo.

UUna aanafaalama ya likola iilikolomwa yawo ohaye yi gongele e taye yi pakele nawa, opo ya vule oku ke yi landitha. Ohaye yi pe nduno oondando dha yoolokathana shi ikwatelela kutya oshiyimati nenge oshikwamboga shono oshi na uundjolowele wu thike peni noshi holike ngiini kaantu.

Eshito olya yooloka. Opuna oombinga dhimwe dhevi to adha ashike puna iihwa, omano, nenge puna ashike iigwanga ano tutye puna omiti dhono dhimwe hadhi kala omile nenge omifupi. Opuna ombinga yimwe yevi to adha wo yina ashike omeya ngaashi koombinga dhefula. Po opuna wo oombinga dhimwe dhevi to adha ashike puna omamanya.

Aanamapya oya konga po omukalo omupu noguli hagu endelele uuna taya tekele. Manga inaaya kuna, kiimpungu hoka ya kuna iinima yawo ohaya taandeleke ko ominino dhomeya, nuuna ya mene ethimbo taya tekele ohaya patulula ashike opomba ndjoka onene, kehe omunino tagu tekele oshimpungu shago.

Otuna omaludhi ogendji goondhila tuna oondhila ndhoka hadhi kala paantu noshowo ndhoka ihaadhi kala paantu. Opena woo oondhila ndhoka hadhi liwa naandhoka ihaadhi liwa dhaninga ashike dhokukala mEtosha opo aantu yakale hayeya okutala iinamwenyo yayooloka.

Otu na omaludhi gaali goondjuhwa mono tu na ondjuhwa onkiitu oshowoo tuna ondjuhwa ondumentu ndjono hayi ithanwa kutya oyo ekondombolo. Ekondombolo ohali igi. Uunene momagumbo gopashiwambo, ito adha naanaa kaamuna ondjuhwa yekondombolo.

Aanafaalama mboka haya kunu oomboga ngaashi omboga yuushimba . Ohaye yi kuni nelalakano opo yi ninge oyindji yo ya wape oku kega landitha. Oha yeyi landitha koositola dhomoshilongo oshowo ndhoka dho kondje . Omboga ndhika oya simana oshoka ohayi gandja uundjolowele kaantu .

Uuna aantu yatekula oohi dhawo ndele taya mono kutya odhili nawa nodha koka tadhi vulu okuliwa ohayedhi kwatamo. Yamwe ohaya kala ashike tayedhi talelepo yo taya dhana nadho ya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhilimo tuu dhi ihwapo momwaalu ngoka yedhi tulilemo ,oshoka opena aantu mboka haya yakamo oohi dhaantu.

Ongalangombe oyo oshinamwenyo shoka hashi monika shafa naanaa ongombe. Ohashi li omwiidhi sho ohashi nu wo omeya. Ohashi kala niinamwenyo iikwawo ngaashi wo iinamwenyo hayi kala pamwe. Onyama yongalangombe ohayi liwa.

Otuna omambakumbaku ogendji ngono haga longithwa shi ikwatelela kutya embakumbaku ndino ohali longithwa okupulula, uuna lya tulwa omatemo gokupulula. Opuna wo omatemo ngoka gamwe haga longithwa okuteta ashike oomwiidhi nenge pamwe okukuna.

Omvula nge ya loko omadhiya agehe niishana ohayi udha omeya. Naamboka yena omagumbo gawo ye ga tunga poha mpoka hapu vulu okutalama omeya, omagumbo gawo ohapukala ompito oyindji ga kale momeya.

Ongalangombe oyo oshinamwenyo shoka hashi monika shafa ongombe oshina nana ooniga ngaashi dhongombe. Ongalangombe ohayi kala woo momeya uuna yamana okulya omwiidhi gwawo ohayi vulu okukanwa omeya.

Oongolo oyo iinamwenyo ndjoka hayi adhika mehala lya gamenwa ndjoka haliithanwa Etosha. Metosha omuna woo iinamwenyo oyindji yayoloka ndjono puna yimwe yina ombili naantu nosho woo ndjoka hayi piyaganeka aantu nuuna ngele shatoka omuntu ihashi hupitha nande nande iinamwenyo mbika ongaashi née oonkoshi noondjamba.

Uuna wahala okulya ondjuhwa yoye yoshiwambo nawa. Iitelekela oshithima shomahangu, tolanda onanate yoye ndjoka twikulula nayo uuna wamana okulya. Ondjuhwa ohayi telekwa nee inayi tetwa mintimbu, ano sha weyi mana okuyi vutula, ohoyi teleke owala, ino yi teta mintimbu, opo yi kale ayi monika nawa.

Uuna aanafaalama taya kunu iimeno yawo, kehe podhimpungu ohaya kala yatulapo ominino dhomeya dhoka dha enda mpoka yakuna, opo uuna iimeno ngele taya tekele ohaya patulula ashike komunino ngoka omunene, ano kopomba ndjoka onene, dho ominino dhoka omishona tadhi tameke oku tekela iimpungu yadho kudho dhene.

Aantu mboka haa tekula oohi ohaa kwashilipaleke kutya oohi dgawo odhi li momeya ga gwana, dho odha pelwa mo iikulya ya gwana , opo kaa dhi se po kondjala. Uuna ya mono kutya omu na dhinwe dha koka, ohaa kutha ne oonete, taye dhi kwata mo, e taa hogolola mo ndhoka oonene. Ndhoka oonshona inaa dhi koka nawa, oha ye dhi shuna mo, yo ta ya tsikile oku dhi tekula.

Ehumo komeho shoka lya thiki aanafalama oyendji oya mono kutya, omukalo goku kala wa kuna iimeno yoye miimpungu ngoye owa tulamo ominino dhomeya dhoka dha taakana moshimpungu kehe, ohashi kwathele uunene nge tashiya poku tekela, oshoka omuntu oho patulula ashike kopomba ndjoka onene, dho ominino kehe tadhi tekeke oshimpungu moka dhili.

Aaanafaala mbono haya tekula oohi, ohaya kala ye na oondama dhawo dha yooloka odhindji, nuuna oohi dhawo dha koko ohaye dhi kwata mo momeya taya kwatamo ndhoka dha kola tadhi vulu okuliwa nenge okulandithwa. Ohaye dhi kwata mo ne pomikalo dha yooloka, opu na yamwe haya longitha oonete, yamwe ohaya longitha iishingo osho wo mboka haya longitha uundjolo.

Uuna wuna edhiladhilo lyokutekula oohi, kwashilipaleka kutya owuna oku konga ehala lyoye ndjoka lyayela tovulu oku tulapo ondama yoye mono tovulu okutulamo omeya ngweye wuvule oku kala totekulile mo oohi dhoye, kala ne wushi kutya oohi kadhihole momeya gonyata onkene owuna okukala yolundulula omeya goye ethimbo nethimbo opo oohi dhoye kadhisepo konyata.

Ontsa oyo oshikwamawawa shoka ihaa shi tekulwa kaantu no hashi kala shili ku shoshene, iha shi kala naanaa pokati kaantu, uuna waadha tashi tuka oha shi tuka mombanda muule, ontsa oya tali kako onga oshinamwenyo shoka hashi mono kokule.

Otu na omaludhi ogendji giikwamawawa mbyoka hayi vulu oku tekulwa, ongaashi nee oondjuhwa, oombaka, oonkanga osho woo oonguti. Iikwamawawa mbino ohayi gandja onyama kaantu.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi gandja onyama kaantu. Onyama yongombe ohayi vulu wo okulandithwa . Kongombe ohatu kutha wo iipa mbyono hatu longitha okundulukapo oondjato dhakola oshowoo oongaku dhoshipa.

Okandombo osho iiyimati shoka ha yi liwa kaantu ngaashi iyimati iikwawo. Aantu oha ya kunu okandombo opo ka koke ko ka tuleko iiyimati, yo ya vule oku landitha iiyimati mboka.

Eshito olya shitwa lyayooloka oshoka opuna omahala gamwe gashitwa gayooloka ngaashi ehala twaadha ashike lina oondundu nenge twaadha ehala lina omuthitu mono hamu kala muna omangande noshowo omiti ominene, opuna woo ehala limwe tolyaadha lina ashike omeya.

Eshito lyevi olya yooloka. Evi oli na oombinga odhindji ndhoka dha shitwa inaadhi faathana. Opu na ombinga yimwe yevi to adha ashike ya nika omamanya, po opu na ombinga yimwe yevi to adha yi na ashike omeya ngaashi kombinga yefuta. Opu na wo ombinga yimwe to adha yi na evi li li nawa hoka haku kala kwa mena wo iimeno.

Ehumokomeho sho lya thiki aanafaalama nenge tutye aakuni yiimeno ndele kaye na evi oya manguluka ashike oku yi kuna oshoka opuna omashina ngoka wo ngoka haga longithwa ogo hapu kunwa iimeno mbyono ihayi pula naanaa oonte dhaza ketango na uuna tayi nu ohayi tekelwa ashike komashina.

Opuna omikalo odhindji ndhoka hadhi longithwa opo omuntu avule okweetapo ondama ye ndjoka tavulu oku yi tekulila oohi, aantu yamwe ohaalongitha oondhopi, yamwe ohaalongitha iiti nosho woo yamwe haalongitha iipilangi noothayila.

Aatekuli yoohi ohaya kwashilipaleke kutya oya konga omahala ga gamenwa mpono taya vulu okutula oondama dhawo. Oyena okuninga oondama odhindji oshoka oohi kadhihole dhathinana, opuna ompito dhise ngele owa adha dhili momeya ndele odhathinana.

Okutekula iingulu, iingulu yoyene kayi shi iidhigu okutekulwa shampa ashike weyi tula pehala pwa yela po opuli nawa i taapu vulu okuya iilikama yi pi yaganeke iingulu. Iingulu oyi hole omeya osho woo iikulya yagwana opo yi koke nawa. Iingulu ohayi tupe onyama uuna tweyi dhipaga.

Uuna wu na edhiladhilo lyokutekula oohi kwashilipaleka kutya owu na ehala mpoka to vulu okuninga ondama yoye, mono to vulu okukala wa tula omeya ga yela, opo wu tule mo oohi dhoye. Oohi ohadhi pewa nee iikulya, opo dhi koke, dho dhi vale dhi ninge odhindji.

Shampa wiiyadha wu na edhiladhilo lyo ku tekula oondjuhwa, tango owu na oku konga ehala mpoka to dhi kala wedhi kaleka, ano to kongo ehala mpono kaa pu na, ita pu vulu okwaadhika kiilikama mbyono ta yi vulu okulya po oondjuhwa dhoye, nuuna omvula ta yi loko oondjuhwa ita dhi lokwa.

Aantu mboka haya tekula oohi, tangotango manga inaya tameka okutekula oohi ohaya kongo omahala mpoka taya vulu okutekulila oohi dhawo. Taya kwashilipaleke lela kutya opu na ehala enene nawa mpono taya vulu okutula oondama odhindji, molwashoka oohi kadhi hole ethinano. Oye na okukala ye na oondama dha gwana nawa, opo ya vule okudhi topola.

Aantu mboka ye na edhiladhilo lyokutekula oohi ohaya kwashilipaleke kutya oye na ehala ewanawa noli na omeya ga gwana nawa, opo ya vule okutopola oondama dhawo, molwashoka oohi kadhi hole ethinano. Ohaa tekula nee oohi dhawo taye dhi pe iikulya, opo dhi koke nawa dho dhi valathane dhi ninge odhindji.

Omizalo dhOshiwambo Omizalo dhOshiwambo odha simana, oshoka aantu ohaye dhi zala unene ngaashi piituthi. Ohaya zala omizalo dhawo dhOshiwambo ndhono hadhi ithanwa oondhelela. Ngaashi piituthi yoohango ohaya zala oondhelela dhawo ndhono dha fumikwa nawa nefumika ndyono hali tula ko olwaala koshikutu hoka. Ohaya kala nee ye na iiyuma nomishila uuna ye li miituthi yoohango.

Eshito olya yooloka. Oombinga odhindji dhevi odha shitwa dha yooloka . Opu na oombinga dhimwe dha shitwa dhina omamanya ngono ha ga kala omanene osho woo omashona ngoka ga tanduka komakwawo. Opu na woo omahala ngoka twaadha kuna ashike omeya, ngaashi kombinga yefuta.

Omizalo dhoshiwambo, omizalo dhoshiwambo ohadhi ithanwa oondhelela. Ngaashi aakulukadhi ohaya zala oondhelela omanga aasamane ohaya zala oohema dhoosheshele. Iizalomwa mbyono nee yoshiwambo ohayi zalwa unene pomathimbo goohango niituthi ayihe mbyoka ya pamba omuthigululwakalo gwoshiwambo.

Eyooloko pokati kongandu noshikoko. Oshikoko okayima okashona, ko ohaka li uumbambala oshowo uupethipethi uushona omanga ongandu oya nika oshiponga unene noonkondo. Ekwatathano lyayo pokati naantu kali shi ewanawa. Uuna ongandu yi itsu momuntu otayi vulu okulya po e ta kana thiluthilu.

Aanafaalama oyendji ngaashingeyi oya kongapo omupu nomwanawa ngoka hagu yakwathele mokutekela iimeno . Uuna taya kunu iimeno , kehe koshimpungu mpoka yakuna ohaya taakanithapo ominino dhomeya nuuna taya tekele ohaya patulula ashike koopoomba ndhoka oonene, nakehe omunino ohagu tekele kugogwene moshimpungu moka gwataandela.

Eshito olya shitwa lya yooloka . Opu na omahala gamwe to adha pu na omeya, pu na omavi nenge pu na ashike omamanya. Ngaashi omahala ngono to adha ge na oondundu kapu na nenge esiku waadhe kombanda yoondundu kwa talama omeya, ashike omeya ohaga talama mpoka pwa tsakanena oondundu, ano tu tye pekota nenge pevi lyoondundu opo ashike hapu talama omeya.

Aanafalama oyendji oya konga po omukalo omupu ngoka haalongitha uuna taya tekele iimeno. Uuna taakuno iimeno, mpoka haakala yakuna iimeno yawo ohaakala yatulapo ominino dhataakana miimpungu moka mwakunwa, nangele yahala okutekela ohaapatulula ashike opomba ndji onene, dho ominino tadhi tameke tadhitekele kehe poshi mpungu.

Ombuga olyo ehala ndjoka lya talika ko kutya ihali mono omuloka gwa gwana nawa. Nuuna wayi mombuga ohamu kala ashike muna omiti omifupi, na unene odhindji ohadhi kala dhasa, oshoka omeya mombuga ihaga kala mo nanaa. Mombuga ohamu adhika wo oondundu, ano ehala ndjoka lina ashike iikwamanya.

Okutekula oohi, opuna oohi ndhoka hadhi tekulwa hadhi liwa oshowo ndhoka ihaadhi liwa. Ndhoka ihaadhi liwa ohadhi tekulwa ashike kaantu mboka yehole iinamwenyo, omanga ndhino dhokuliwa aantu ohaye dhi tekula nelalakano ndhi koke ndhi ninge odhindji ya vule okwii monena osheelelwa yo ya landithe wo.

Eshito olya yooloka, opuna poompito dhimwe nenge tutye pomahala gamwe twaa dhapuna omeya po opuna pamwe mpono twadha puna omavi nenge puna ashike omamamya, ngashi pomahala gomakungulukilo gomeya, ehala ndyoka omeya haga vulu oku kala tagazi hoka ta gazi guuka hoka gena oku ka gongala.

Iinamwenyo ayihe oya shitwa ashike pu na oshikiintu noshilumentu. Iinamwenyo ngashi oondjamba ohadhi vulu okutsakanena oonkintu nosho woo oondumentu , ohadhi kala dhili mewi limwe ngaashi iinamwenyo iikwawo.

Aantu ngee taa tekula oohi ohaa kala yena oshimpiyu shoohi dhawo, taa kwashilipaleke kutya odhili momeya ga yela dho odhili megameno, oha ye dhipe nee iikulya opo odhilye dho odhikoke.

Aantu ngele taayi komahala gomatalelepo, ngaashi mombuga oha ya longitha iiyenditho mbyoka yokwa kola noha ya ya kala yiilongekidha shiikwatelela kolweendo. Oha ya kala ye na omataiyela gawo ga gwedhwa po ya ningila uuna ta ya ka enda pomahala omawinayi mpoka omataiyela taga vulu okutopela.

Ondjugo oyo ondunda yoshiwambo ndjoka yasimana unene momagumbo gaawambo. Mondjugo ohamu lala unene ano aakulupe naatekulu yawo, oyasimanekwa wo una megumbo mwavalwa okanona okashona.

Kaandje osho oshinamwenyo shomokuti shono ihaashi kala naana pokati kaantu. Kaandje oha li onyama nuuna a toka ondjuhwa oha kambadhala lela opo a kale eyi kwata ye e yi lye po.

Opu na omaludhi ogendji goomboga. Puna omboga ndjoka hayi mene kuyo yene, unene hayi adhika momagumbo ano tu tye momapya. Opu na wo ndjoka hayi kunwa, hayi adhika unene koofaalama. Omboga ndjoka hayi kunwa ohayi koko e ta yi ningi omatindi, ngono haga landithwa wo koositola odhindji moshilongo.

Ngele owiiyadha wu na ondama yoye yoku tekula oohi, opuna ompito onene opo aantu mboka ye na ohokwe woo nayo yo ku tekula oohi, ya kale ta ye ya oku kutalelapo ano taa takelele po oondama dhoye dhoohi. Yo ye ye ya tale kutya oho dhi tekula ngiini, opo ya kuthe ko oshiholelwa, yo ya vule oku ka tekula woo dhawo.

Opu na omambakumbaku ngoka haga longithwa mongashingeyi okumwa omwiidhi. Inashi fa we nale aantu kwa li haya mu omwiidhi natu tye oshiholelwa ngaashi aanafalama mbono ya kala ya kolota omwiidhi koofalama dhawo, aantu okwa li haya mu omwiidhi koonyala. Ashike mongashingeyi aantu ohaya kutha ashike embakumbaku ndyono e ta li mu omwiidhi ano tali tete , yo aantu ta yeya okugongela nokumanga.

Eyoloko pokati kegulu nevi .Egulu oli li pombanda, ko ohaku kala kuna iikogo, omanga pevi opu na aantu, iinamwenyo oshowo oondundu ngaashi pomahala gamwe otwadha wo pe na omeya.

Opu na omikalo odhindji dhokutekula oohi. Aantu ohaya tekula oohi opo ya vule okwiimonena omweelelo uuna oohi dhawo dhakoko. Oohi ohadhi koko ndee tadhi ningi odhindji mpono to adha aantu taya kutha po dhimwe ndee taye ke dhilanditha opo yi imonene iimaliwa.

Aantu mbono haa tekula oohi ihaya tekula ashike oohi ndhoka hadhi liwa. Opu na woo mboka haa tekula oohi ndhoka ihaadhi liwa. Ndhono ihaadhi liwa ohadhi nana aantu mboka haa talelepo omahala gi ili no gi ili opo yeye yatale kutya eshito olyili ngiini.

Omiti odha simana oshoka ohadhi vulu okutetwa ndele aantu taya hongo mo iipundi . Iipilangi ohayi longithwa miinima oyindji ngaashi okuninga iitaafula oshowo iipundi. Ohayi longithwa wo okuninga oolaka dhomositola nenge momahala gomalandithilo.

Aantu mboka haya longo momapya uuna ya nyengwa ohaya ithana ooyakwawo opo yiikwathele. Ohaya topolelathana iimpungu, opo ya mane mbala. Ohashi ya kwathele, oshoka aantu ohaya longo taya endelele inashi fa shi ashike puna omuntu gumwe.

Uuna omvula ya loko, ohayi eta efundja ndyono hali etelele oohi dhomaludhi nomaludhi. Oohi unene hadhi etwa kefundja, oohi ndhoka hadhi ithanwa omakende. Omakende unene oshoka aantu ohaa kwata e taye ke ga landitha e ta ya imonene iimaliwa. Yamwe ohaa kwata ashike ya lye momagumbo, oshoka kaye na iimaliwa yokulanda iiyelelwa yimwe.

Eshito ewanawa ngiini? Oto adha pehala limwe puna ashike omamanya, ngono haga kala ga tholoma po iinima tayi monika nawa. Ngaashi, oto adha ehala limwe, puna ashike omamanya, ashike oge etapo oshinima oshiwanawa.

Opu na eyooloko pokati kekoko nongandu. Iinamwenyo ayihe mbino uuna weyi adha ohayi monika ya faathana, ashike kayi thike pamwe. Eyooloko ekwawo; ongandu ohayi kala momeya yo ohayi li aantu. Ohayi vulu okupona po omuntu e ta kana thiluthilu, omanga ekoko ohali li ashike uumbaambala nuupethipethi mboka uushona.

Aatekuli yoohi oyena omikalo odhindji dha yooloka uuna taya tekula oohi dhawo, oshoka ohaya kala ya kwashilipaleka kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela dho odha pelwa mo iikulya.

Ombinga yimwe yombuga oyina omamanya , ano ohaku adhika oondundu ndhono pomakota gadho nenge tutye pevi hapu kala puna omamanya omashona ngono ga tanduka koondundu.

Oonyanga odha simana oshoka ohadhi kunwa ndee etadhi mene, mohadhi tulako mbala nuuna dhatulako aantu ohaye dhi telekitha iiyelelwa ndjoka ha yi kala yanika nawa yo oya dhonga nawa. Aantu ohaavulu woo okulanditha oonyanga opo yiimonene iiyemo.

Aanamapya ohaya kunu iinima oyindji ngaashi omapungu, omakunde, iilyalyaka, iilya yomahangu, oofukwa noombundufukwa. Iinima ayihe mbyono oyihole okusilwa oshimpwiyu onkene aantu ohaye yi helele opo yi koke nawa yo yi vule okutulako iiyimati.

Ehumokomeho sho lya thiki, aantu ihaya longitha we omamwitho oshowo omatemo okuheya omwiidhi. Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omashina ano omambakumbaku ngoka ge na omashina haga heya omwiidhi, naantu ohaye ya ashike taya gongele po omwiidhi ngoka, e ta ye gu manga, yo taye gu fala mpoka gwa pumbiwa gu ka longithwe.

Okutekula oondjuhwa Ondjuhwa kadhi shi oondhigu oku tekulwa oshoka ohadhi pewa ashike iikulya oshowo omeya. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nee nelalakano dhi ninge odhindji opo shi vule oku gandja onyama kaantu. Oondjuhwa dhimwe ohadhi tekulilwa ashike oku vala omayi.

Aantu shampa ya tekula oohi dhawo e taya mono kutya odha ninga odhindji dho odha koka nawa noku liwa, ohaye dhi kwata mo nee moondama e taye dhi tanda. Ohaya longitha nee iiyaha, oombele opo ya vule oku tanda, miiyaha omo nee haya kwatele.

Ngele owi iyadha wu na ondama yoku tekula oohi, nena owa tegelela oku talelwapo kaantu ya yoolokathana mbono woo nayo ye na ohokwe yoku tekula oohi .Aantu oha yeya nee ya tale kutya ngoye ohodhi tekula ngiini opo woo nayo ya kutheko oshiholelwa.

Opuna aantu mbono yena uunongo nuunkulungu wokukuna iimeno mbyoka hayi vulu okutsikwa. Aantu ohayeyi kunu muunayilona uuluudhe opo yivule okukoka mbala taye endelele. Ngele yakoko ohayeyi landitha po kaantu mboka yena ohokwe yokutsika komagumbo.

Okandombo oko oshimeno shoka hashi vulu okukunwa ndele etashi imi iiyimati mbyono hayi vulu okuliwa. Aantu yamwe ohaya kunu uundombo opo ya kalandithe yo yavule okwiimonena iimaliwa.

Otuna omaludhi ogendji goondhila. Tuna oondhila ndhoka hadhi vulu okutekulwa ngaashi oonguti, oshowo dhimwe ndhoka hadhi kala unene pomahala mpoka pwa nika omadhiya, oshoka ohadhi kala tadhi li oongala ndhoka hadhi kala dhili kiimeno mbyoka hayi mene unene pooha dhomadhiya.

Ehumo komeho sho lyathiki aanafalama oyendji oya mono kutya omukalo goku tekela iimeno taya longitha ominino dhomeya dhoka dha taya kana miimpungu ano kehe moshimpungu mono mwa kunwa oshimeno omwa takana omunino gomeya. Una taya tekele oha ya patilula shike kopomba ndjiyaka onene dho ominino tadhi tekele.

Oondjuhwa oontekulwa uuna wa adha tadhi napa ohadhi kala dha nyanyukwa noonkondo. Ohadhi kala tadhi kongo iipethipethi, ano uupuka mboka uushona. Oondjuhwa odhi na oshilonga momuthigululwakalo gwAawambo, oshoka ngele megumbo omu na aayenda ohaya dhipagelwa ondjuhwa e taya telekelwa iimbombo.

Momapya ohamu zi iilikolomwa oyindji ngaashi omakunde, omapungu, oofukwa, oombundufukwa nayilwe. Iinima ayihe mbyono uuna aantu ya mono kutya oya ninga mo nenge oya likola mo oshindji sha gwana nawa momapya gawo, ohaye yi fala komahala gomalandithilo opo ya ka landithe yo yi imonene iimaliwa.

Uuna waadha aantu ya longa omapya gawo, ohamu kala muna iilikolomwa tayi nyanyudha yo tayi gandja oonkondo. Aantu ohaya kunu omahangu gawo etaye ga sile oshimpwiyu, niinima ayihe mbyoka hayi kunwa momapya. Eteyo nee shaa lya thiki, aantu ohaya teyako iiyimati yayo opo ya vule okuyi lya, yo yimwe taya landitha.

Aantu mba haya tekula oohi uuna ya mono kutya oohi dhawo odha ninga oonene ano dha koka, ohaye dhi kwata mo neah momeya moka haye dhi tekulile ndee taye ke dhi landitha po. Shampa ya mana okulanditha, ohaa mono wo oshimaliwa, mono taa, shono taa vulu oku longitha taya landa iikulya yoohi oonkwawo ndhoka dha thigala mo inaa dhi koka nawa osho woo okulanda oompumbwe dhawo dha gwedhwa po.

Otuna omaludhi ogendji ngoka hatu vulu okulongitha oku tekula oohi. Aantu oyendji oya mono kutya omukalo gwoku tekula oohi omwanawa notagu endelele. Aantu ohaya tekula ne oohi nelalakano opo ya kale yena osheelelwa, yo yi imonene iisimpo uuna ya landitha oohi

Aanafaalama ohaya mono omauwaanawa ogendji oku ziilila muunamapya yo ohaya vulu wo okumona uuwinayi. Uuwinayi unene ohawu ziilile ashike ngele kaa kuna omuloka gwa gwana nawa nenge omuloka gwa ningi ogundji, ndele iimeno yawo nenge tutye iikunomwa yawo tayi si po komeya, e tayi kala inaa yi tula ko iiyimati.

Elilo lyoolyene ohali longithwa pamuthigululwakalo gwoshiwambo. Uuna aantu taya telekele aayenda oshithima, ohashi hukulilwa pelilo, ano aantu ihaya lile muuyaha ndele oshithima ohashi tapelwa naana pelilo mpoka opo nee aantu taya pambula.

Uuna waadha aantu taya tekula oohi opu na wo mboka ye hole okuka talelapo omahala ngoka hapu tekulwa oohi yaka tale kutya oohi momeya odhilimo ta dhiinyenge ngiini nenge pamwe odha koka dhi thike peni nenge odhilimo odhindji dhi thike peni opo wo ya vule okulandamo dhawo.

Ombuga olyo ehala ndjoka lya talikako ihaamu mono omuloka lela. Ohamu kala muna iimeno iishuushuka yo iifupu ihamu adhika naana omiti omile. Opuna ombinga yimwe yombuga to adha yanika omamanya oshowo woo mpoka to adha uunene puna oondundu.

Eshito olya shitwa lyayooloka oshoka ngele owayi pomahala gamwe opuna omahala ngoka to adha gena ashike omeya, gamwe ogena omuthitu ashike momuthitu moka oto vulu okwaadha mo muna ondjila yomeya mono omeya omo haga ende uuna taga katalama mpoka gapumbwa okutalamena molwaashoka mpoka taga zi kapuna uutalameno.

Aaniilonga mbono haa longo moostola ndhono hadhi landitha iikulya ngaashi iiyimati osho wo iikwamboga, ohaa longitha omapakete ngono ogo haa tula iinima yo taye ga pakele mo nawa opo omuntu sho teya ta landa oha tumbu ashike epakete lye.

Etosha olyo ehala limwe lyoka lya simanekwa moshilongo shaNamibia, ohamu a dhika nee iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oosino, oonduli, oondjamba, oompo osho woo uumenye.

Uuna aantu taya kwata oohi yamwe ohaya longitha oonete oshowo uundjolo. Uuna nee ya kwata oohi dhawo ohaye kedhi landitha, yo yamwe taya li momagumbo onga iiyelelwa. Naashika ohashi ya kwathele opo kaya ka lande iiyelelwa pamwe pwiilile.

Aanafaalama oya konga po omukalo omupu go otagu endelele uuna taya tekele iimeno yawo. Pethimbo lyokukuna shampa ya mana okukuna piimpungu yawo mpoka oha ya tula ominino dha tapakana kehe oshimpungu nongele taya tekele oha ya patulula ashike opomba ndjo onene dho ominino tadhi tekele iimpungu yadho.

Uuna aantu kwaki taya tekula oohi dhawo ndele etaya mono kutya odha koka ohayedhi kwatamo mondama moka yali taye dhi tekulile, haya longitha oonete uuna ya kongomo kutya ndhono ya kwatamo odha kola nawa no otadhi vulu okuliwa ohayedhi landitha po opo ya mone iimaliwa.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya talika ko ihali mono omuloka gwa gwana nawa, niimeno unene hayi mene mombuga ongaashi oomwiidhi ashike omwiidhi ihagu kala naana gu na omwenyo ethimbo ele. Omolwa evi ndoka lyi li mo lya kukuta. Mombuga oha mu adhika woo oondundu, ano omwa nika ehala limwe li na omamanya.

Uuna waadha omuntu ena edhiladhilo lyokumuna oohi, oha kongo ehala mpoka ewet kutya mpano ota vulu okutula po ondama ye mono ta vulu okutula mo oohi. Ohatula mo nee omeya eta kala ta koto kele po. Oha kala nee tape oohi dhe iikulya esiku medium opo dhi koke dhi vule okuvala dhi ninge odhindji.

Ehumokomeho sho lyeya mongashingeyi aanafaalama oya konga po omukalo omwaanawa go omupu no hagu endelele. Uuna taya kunu iikunomwa yawo, mpoka ya kuna ohaya taandelekitha po ominino dhomeya ndhoka hadhi ya kwathele okutekela. Oshoka uuna ya hala okutekela ohaya patulula owala opomba ndjoka onene, ominino tadhi tameke okutekela.

Okutekula oondjuhwa oontokele oko kumwe kwasimana unene moshilongo. Oondjuhwa oontokele uuwanawa wadho ngele tadhi tekulwa ihadhi pula iinima oyindji odha pumbwa ashike iikulya omeya ehala lili nawa lyagamenwa oshowo uuyele . Oondjuhwa ndhika ohadhi kokekwa kiikulya nohadhi koko tadhi endelele .

Uuwanawa woongombe, oongombe odhi na uuwanawa owundji. Dho dhene kadhi shi oondhigu okutekula oshoka ohadhi pumbwa ashike okulya omwiidhi gwa gwana nawa oshowo okunwa omeya opo kaadhi se po kenota. Oongombe ohadhi tu pe onyama, omahini oshowo iipa. Oongombe ohadhi vala wo oonkwawo e tadhi ningi odhindji.

Otu na omaludhi ogendji giikwamawawa mbyono hayi vulu okutekulwa, ongaashi nee oondjuhwa, oonkanga noombaka. Iikwamawawa ayihe mbyoka ohayi li iikulya ya faathana ngaashi iilya osho wo oku nwa omeya, opo yi kale tayi koko nawa.

Okutekula oohi ndhoka hadhi ithanwa omankende, omankende ogo oohi ndhoka hadhi koko tadhi endelele nodhi holike koshigwana. Uuna wa adha omuntu a kwata oohi dhe ndhoka dhomankende nde eta tokola ekedhi landithe iha galukako nasha ashike oha ziko ashike ena iimaliwa ye yagwana monjato.

Mongashingeyi ehumo komeho sho lyathiki aanamapya oyendji ihaya longowe koonyala. Ohaya longitha omambakumbaku ngoka ga yooloka puna omambakumbaku gokupùlula gokukun̈a noshowo goku helela. Omambakumbaku agehe ngano ohaga longo ashike galandula oofola.

Eyooloko pokati kegulu nevi. Kevin okuna iidhitwa oyindji ngaashi iimeno oshowo iinamwenyo. Iimeno yili kevi ongaashi omiti oshowo iikwamboga. Omanga kegulu ohaku kala kuna iikogo niinima wo oyindji ngaashi etango oshowo omwedhi.

Ombuga olyo ehala ndoka lya talikako kutya ihali mono naana omuloka gwa gwana nawa. Mombuga ohamu mene iimeno, ashike ihayi kala naana yi na omwenyo, oshoka ohayi si mbala molwa omeya ngoka ga pumba mombuga. Ohamu adhika wo oondundu oshowo omiti omihupi ngaashi omano.

Omuti gondhilewu. Okamuti kondhilewu ohaka mene ndele e taka kala ka ziza nawa. Na uuna nee kamono kutya okatula ko iiyimati yako ya pumbwa okukolwa ko, ohaka kukuta po opo nee aantu haya mono kutya nani okapya, oshoka okakukuta. Ondhilewu ohayi longithwa miiinima oyindji ngaashi okuninga iikusinga, omatalashe nosho tuu.

Mefuta ohamu adhika oohi dhomaludhi gili nogili . Mono mwakwatelwa oohi ndhoka hadhi liwa oshowoo ndhoka ihaadhi liwa. Oohi adhihe ndhoka odha talikako dhafa iinamwenyo yasimana ,ndhoka ihaadhi liwa nadho ohadhi nana wo aatalelipo opo yeye yatalelepo oshilongo shetu.

Embakumbaku olyo osheenditho shoka hashi longithwa unene mongaashingeyi kaanamapya. Embakumbaku olyi holike okulongithwa oshoka oha lyi longo oshilwa oshinine muule wethimbo ehupi noha li kwathele aantu mboka ye na omapya omanene opo ya mane mbala okulonga.

Omeya gefuta oga tsakanena nevi, unene tuu kombinga ndjono yefuta , omeya oga tsakanena nevi lyo mombuga. Hono to adha kuna evi ndiya epuupuuka hali vulu wo okuya nombepo.

Ombuga olyo ehala ndyoka ihaali mono omuloka nawa. Mombuga ohamu vulu okukala mu na iinamwenyo hayi ende mo owala, ashike ihayi kala mo onga omo molukalwa lwayo. Mombuga ohamu mene iimeno ya yooloka pomahala galwe, oshoka mombuga ohamu adhika oondundu noshowo evi ndyoka ihaali mene nando osha.

Aantu mboka haya tekula oohi uuna ya mono kutya oohi dhawo moondama odha ninga mo odhindji dho odha pumbwa okukuthwa mo ohayi ithana aantu ooyakwawo mboka taa vulu okuya kwathela opo ya vule okukwata mo oohi. Ohaya longitha oonete opo ya kwate mo oohi dhimwe moondama moka.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kala ye na oondama dhawo onene nawa dha gwana oohi. Ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhi li momeya ga yela, opo kaadhi se po komikithi. Oohi ohadhi tulilwa mo iikulya momeya muka oshowo omiti ndhoka hadhi dhi gamene koombahiteli, opo kaadhi se po.

Aatekuli yoohi uuna waadha yasile nawa oohi dhawo oshipwiyu aantu mboka yehole oku talelapo omahala gokutekulila oohi ohaya kutha esiku ndee eta yeya yatalelepo omahala ngoka. Ohashi kala tashi monika nawa.

Aantu ohaya kunu oonyanga opo dhininge odhindji ano dhituleko iiyimati opo yavule okudhilanditha yo yavule okwiimonena mo iiyemo . Oonyanga ohadhi longithwa okutelekithwa momihoka opo dhikale dhadhoga nawa.

Omuthitu ogo ehala ndyoka hali kala lya thita. Ohali kala li na omiti omile, oshowo omifupi ndhoka hadhi kala dha thitika shaampoka. Momuthitu ohamu kala ondjila ndjoka hayi endwa kaantu, ashike oyi li pekota.

Oongombe oyasimana oshoka ohayi vala ndele etayi indjipaleke oongombe oonkwawo dhi ningemo odhindji moshigunda. Ongombe kayina uudhigu oshoka ohayi li owala omwiidhi yo tayi nu omeya. Ohayi tupe omahini, onyama oshowo iipa mbyoka hayi longithwa okulonga oonguwo.

Ombuga. Ombuga olyo ehala ndyoka ihaali mono omuloka nawa. Mombuga ohamu adhika iimeno iishona, na unene ihayi kala naana ya ziza oshoka kamu na omeya ga gwana. Ohamu kala wo tamu adhika omamanya ngono haga kala ga za koondundu, oshoka mombuga omu na wo oondundu.

Aanafaalama yoku tekula oohi oye na omukalo omiwanawa dhoku tekula oohi. Yamwe ohaya longitha oondama. Yamwe ohaya tekulile oohi dhawo ashike momandoloma ngoka haya kala ya nduluka po kuyo yene. Oohi adhihe ndhono ohadhi etelwa ashike oshimpwiyu nomeya gayela oshowo iikulya opo dhi ninge odhindji.

Ehumokomeho sho lyeya olyeetelela omalunduluko ogendji omawanawa. Monale aantu uuna taya heya omwiidhi ohaya longitha omatemo osho woo uuhupilo. Mongaashingeyi ohaya longitha owala omambakumbaku ngono haga ga heya omwiidhi yo aantu taye ya ashike yegu gongele.

Uuna waadha ondjuhwa yOshiwambo tayi telekwa, ihayi tetwa miintimbu unene tuu ngele tayi telekwa aayenda . Ohayi telekwa ashike yiihwapo . Ohayi hukulilwa metiti, ano ihayi hukulilwa mokayaha.

Uuna aantu taya talelepo omahala nomahala ihaya ende unene naana koompadhi oshoka ohaya talelepo omahala gamwe ngoka ganika oshiponga ngaashi Etosha oshowo mombuga mono hamu kala muna iinamwenyo yomokuti mbyono hayi vulu oku piyaganeka onkalo yomuntu, onkene ohaya longitha iihauto mbyoko yakola yo oyina ondapo tayi vulu okufadhukapo oshiyamakuti

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleka kutya oohi dhawo odhili moondama dha gamenwa, opo oohi kaa dhi piyaganekwe kiinima mbyoka ha yi vulu oku dhilyapo. Ohaya kwashilipaleka kutya odhili momeya ga yela dho odhapewa iikulya.

Ombuga! Ombuga oyo ehala ndyoka lya talika ko ka lina omuloka gwa gwana nawa. Mombuga ohamu kala mwa mena iimeno iishona lela. Ombinga yimwe yombuga oyina omamanya ano oko kehala hoka hatu adha oondundu, kombinga nee yimwe yombuga oku na evi ndyoka hali vulu okuya nombepo.

Shampa wa adha omuntu e na edhiladhilo lyoku tekula oohi, oha kongo ehala mpoka ta vulu oku dhi tekulila. Oha kala nee a tula po oonete, dha topola omeya. Kehe nee onete ohamu kala muna oohi, shi ikwatelela kutya odhi thike peni, oonene pamwe, oondhi dhopokati nenge pamwe oombu uushuushuuka.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya kwashilipaleka kutya oohi dhawo odhili momeya ga yela. Ohayedhi tulilemo iikulya oshowo omiti dhoka hadhi gamene oohi opo kaadhi sepo koombakiteli.

Shampa waadha aatekuli yoohi ya mono kutya oohi dhawo odha ningamo odhindji momeya ohaya kutha oonete ndele taya tameke oku kwata mo, oohi dhimwe ohayedhi kwatamo nee taya ka landitha dho dhimwe taya li momagumbo onga omweelelo.

Oohi dhomankende odho dhimwe dhomoohi ndhoka hadhi koko tadhi endelele. Aantu mboka haya tekula oohi dhomankende, ohaye dhi tekula muule wethimbo efupi lela, mono ha yedhi kwathele oku dhi pa omeya ga yela oshowo iikulya kaadhi se po kondjala, nokuza mpono ohadhi koko e tadhi valathana, tadhi ningi odhindji e taye dhi landitha.

Ombuga olyo ehala ndjoka lya talikako ihaali mono naana omuloka lela, mombuga ihamu kala mwamena iimeno naana ohamu adhika iimeno iishona eelela. Pehala limwe lyomombuga ohapu a dhika omamanya ano unene ohamu kala muna oondundu. Mombuga omuna woo oondjila ndhoka hadhi endwa kaantu.

Opu na omahala ngoka haga longithwa nenge tu tye pu na aantu haya kala po taya vululukwa tapu monika nawa noyendji ohaya kutha oongodhi dhawo dhopeke e taya tameke oku ithaneka omathano gawo, opo ga kale taga monika nawa molwa ehala ewanawa wo.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya talika ko i haali mono omuloka ogundji ano gwa gwana nawa, nongele owayi mo mombuga ohamu kala muna iimeno iifupi, uuna wa yi mombuga oto a dha mo oondundu , ohamu kala woo oondjila dhoka aantu haya vulu woo okweenda. Evi lyo mombuga olya nika omamanya poombinga dhimwe.

Ontsa oyo oshikwamawawa shoka iihashi kala naana pokati kaantu naaluhe ohashi monika komuthipa gweho . Ontsa oya simana moNamibia, oshoka oya talika ko oyo oshinamwenyo shoka hashi mono kokule . Monalenale aantu okwali haya ti ngele owuna omeho gwontsa otashiti anuwa ngawo owuwete ko.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti . Ondjamba yoyene ohayi kala ogundjuka sigo tayi kulupa . Oyina omayego ngoka haga kala omatokele nuuna ya kulupa ohaga ningipo omahupi . Ondjamba oyihole aantu ashike kayi hole oku piyaganekwa otayi ku teyapo thiluthilu.

Ehala lyomombuga olyo ehala ndjoka lya talikako kutya ihali mono omuloka gwa gwana nawa. Mombuga omu na oondjila ndhoka hadhi vulu okweendwa kaantu koompadhi osho wo niiyenditho. Mombuga ohamu adhika oondundu ndhoka hadhi kala dha nika omamanya na unene ngele owa ende po poondundu mpono, ito adha po naana omuti omunene gwa mena, ashike uumeno owala uushona.

Esimano lyiiyimati Iiyimati oyo yimwe mbyoka ya simana monkalamwenyo yomuntu. Aantu ohaya kunu iiyimati yawo nelalakano yi koke, yo yi vule oku ima, yi kale oyindji, yo ya vule oku landitha. Aantu ohaya landitha iiyimati opo ya vule oku imonena oshimaliwa, yo ya vule okwii kwatha moompumbwe dhi ili nodhi ili.

Ehala lyomombuga olyo ehala limwe ndyoka ewinayi ,oshoka kali na omuloka ogundji. Unene mombuga ka mu na iimeno oyindji. Iimeno yomombuga kayi shi iile ashike iifupi. Mombuga oha mu adhika woo oondundu ndhono hadhi kala dhi na omamanya.

Eshito olya yooloka. opuna omahala gamwe to adha puna ngaa omavi ,gamwe oto adha ashike puna omamanya naampono puna omamanya ito adhapo nande oshimeno shimwe. opuna woo ngoka to adha ashike puna omeya.

Embakumbaku olya simana kanafalama oyendji oshoka ohali ya kwathele mokulonga. Mbakumbaku oha longo oshilwanene muule wethimbo efupi. Embakumbaku ihali longo oonkudhu ano ohali tete po nawa oonkudhu adhihe.

Omatama ohaga kunwa e taga koko, ndele taga imi. Ohaga tulako nee iyimati hayi ithanwa omatama. Omatama ne ngono ohaga vulu okulongithwa okuteleka omihoka, oshowo omuntu ta landitha opo iimonene iiyemo.

Eshito olya yooloka. Opuna omahala ogendji ngono to a dha ga nika omamanya ano ihaapu mene nande oshimeno shontumba, nongele owa a dha shamena po ohashi mene ihe ohashi si po mbala oshoka pehala mpoka ohapu kwata omeya.

Omvula ngele yaloko opena omahala ngoka haga talama omeya. Pomahala mpono unene hapu talama omeya ohapwiithanwa opomadhiya, pooha dhomadhiya ohapukala pwa mena iimeno yaziza nawa mbyono hayi vulu okukala yatulako oongala, oongala née ndhono dhimeno ohadhinana oondhila dhokegulu ndhono hadhili ashike oongala dhimeno.

Eshito olya yooloka. Opu na poombinga ndhoka dhili to adha hapu talama omeya, po opu na dhimwe to vulu okwaadha ihaapu talama nande omeya. Ngaashi mehala lyoondundu, onuudhigu waadhe omeya ga talama kombanda yondundu. Shapo ongele wa adha ku na ekololo kondundu hoka opo to adha kwa talama uumeya uushona.

Okutekula oondjuhwa, oondjuhwa odha simana oku tekulwa, oshoka kadhi shi naana oondhigu okutekulwa, molwaashono ohadhi pewa ashike omeya niikulya dho tadhi kala pehala puuwanawa pwayela nawa itaadhi vulu oku kwatelwa po komikithi dho itaadhi vulu oku li ka po kiilikama.

Omvula ngele yaloko omeya ohaga tala ma pevi, pevi nee mpono pwa tala ma omeya ohapu ithanwa omadhiya nenge uudhiya ngele okadhiya okashona. Omiti ngele tutye iimeno mbyoka iishona ohayi kala ya zi za nawa oshoka oya mona omeya ga gwana nawa.

Oku kuna oonyanga, oonyanga oha dhi kunwa ne lalakano dhi ninge iiyimati. Uuna nee oonyanga dha tulako, aantu oha ya vulu oku landitha oonyanga. Yamwe ohaye dhi kunu nelalakano ya kale taya longitha megumbo, ano taya telekitha omihoka dhawo, dhoka dhi kale dha nika nawa dho odha dhoga.

Esimano lyo kuukuna iimeno. Aantu oye na ondunge yokukuna iimeno ngaashi oongongo dhoo Situluna, omakwaava, oshowo omaMango. Oha ye ga kunu nee, uuna ga koko oha ye ga landitha opo aantu ya lande yo yaka tsike komagumbo gawo.

Omboga yopashinanena/yuushimba, omboga yuushimba uuna tayi kunwa ihayi mene shaampoka na uunene ngaashi moshilongo shetu shaNamibia ohatu yi adha ya kunwa ashike koofalama noositola ndhono hadhi landithwa ashike iikulya ohadhi landa omboga ndjoka koofalama dho dhiye dhi landithe wo.

Ogoolo oyo iinamwenyo yimwe mbyoka nayo hayi adhika metosha ngashi wo Iinamwenyo ikwawo , Ogoolo oshinamwenyo shombili oshoka ihashihindi sho ihashi piyanganeke Iinamwenyo ikwawo, ohadhili omwidhi ngashi Iinamwenyo ikwawo oshowo omeya.

Mombuga ohamu adhika omwiidhi, mo ohamu adhika wo oondundu. Mombuga omu na oondjila ndhoka hadhi ende aantu uuna taya talele po omahala gi ili nogi ili. Ohamu adhika wo iimeno yimwe yi ili, ngaashi omano.

Ehala lyomoondundu. Moondundu omwa nika omamanya. Moondundu ohamu kala mwa mena iimeno iishona ngaashi omamwiidhi noshowo iigwanga ngaashi iizimba. Moondundu ihamu talama naanaa omeya, oshoka omeya oga kuunguluka taga yi ga ka konge hoka ku na omatalameno. Moondundu opo mu kale ihaamu mene iimeno, omolwashoka ihamu talama omeya.

Opuna aantu mboka haya kunu iimeno mbyoka hayi opo aantu yalandithe, yo yika landwepo kaantu mboka yehole okukatsika iimeno momagumbo gawo. Iimeno mbyono ohayi kala ngaashi iiyimati yomakwaava, yomamengo oshowo yoongongo.

Okutekula oohi, aantu ohaya tekula oohi nelalakano dhi ninge odhindji dho dhi koke yo ya vule okudhi lya. Aantu yamwee ohaya landitha oohi etaya imonene oshimaliwa shoka haya vulu oku longitha moompuumbwe dhawo dhi ili nodhi ili.

Ethimbo lyokwene olyo ethimbo ewiinayi noonkondo, oshoka iinamwenyo ngaashi mbyoka yomokuti ihayi mono we omizile, niikulya yawo ohayi kala yapumba, oshoka omafo ohaga kala gakukuta. Uuna tayi ende, kayina mpoka hayi gondjo, oshoka kapenasha omizile.

Aantu mbono ohaya tekula oohi , ohaya kwashilipaleke kutya oohi dhawo odhili momeya gayela , dho otadhi pelwa mo iikulya oshowoo dhi tulilwe mo omiti ndhoka hadhi gamene oohi , kaadhi se po. Oohi kadhi hole ethinano nuuna wuna edhiladhilo ndyoka, kwashilipaleka kutya owuna okukala wuna oondama odhindji.

Opuna iikwamawawa oyindji mbyono hayi vulu okutekulwa ngaashi oombaka, oondjuhwa, oonyanga oshowoo oonguti. Iinamwenyo aihe mbyoka iikwamawawa ndazi nokutumbula ohayi pewa ashike iikulya ngaashi iilya oshowoo omeya opo yivule okukoka yo yivale yininge oyindji.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya talikako ihaali mono omuloka gwagwana . Ngele wayi mombuga oto adha muna ehala ndyoka lina ashike omamanya , ano puna oondundu ndele pevi opuna ashike omamanya.

Uusita aantu uuna taya kalitha ohaya yi yakakonge mpono pena uulithilo uuwanawa puna omwiidhi gwagwana mpono tapu vulu okunapa nawa iimuna ngaashi oongombe, oonzi niikombo.

Okutekula oondjuhwa oontokele. Oondjuhwa oontokele dho dhene ohadhi tekulilwa ashike oku vala omayi osho woo onyama. Oondjuhwa oontokele iha dhi pula iinima oyindji shampa ashike dhili pehala lya gamenwa ta dhi li iikulya mbi itayi dhi etele uuvu, osho woo okunwa omeya ga yela.

Esimano lyokandombo. Okando oko oshiyimati shoka hashi kunwa ndele tashi teywa. Uuna sha teywa aantu ohaya vulu okulanditha oshiyimati shoka komahangano omanene ngaashi moNamibia otunamo omahangano ngoka haga ningi uukunwa ngaashi Namibia Dairies.

Aantu ngele taya yotha oonyama dhawo ohaya longitha esiga lyokuyotha onyama, ndyoka nkene li li po olya pangelwa ashike miitenda, opo uuna omuntu ta yotha oha tula mo ashike iikuni nenge omakala ye ota siikile ko okashipa, ano okandhalate hoka haku tentekwa onyama uuna tayi yothwa.

Ehumo komeho sho lyeya, aantu ihaya tete we omwiidhi noonyala nenge tutye nomamwitho ngaashi kwali hashi ningwa monale. Ihe ngashingeyi aantu ohaya longitha omashina ngono haga tulwa ashike omahooli. Omashina ngono ohaga tete nduno omwiidhi, aantu shawo oha yeya ashike taya gongele yo taye gu manga.

Ngele tatuyi momahala gomatalelepo ohamu kala tamu monika nawa muna iitaafula oshowo iipundi ya yalwa nawa. Ohamu kala ne nduno muna oolamba dha minikila nawa opo nenge uusiku kutya omutenya dho dhene ihadhi dhimi naana. Ohadhi kala dha tema esiku nenge tutye ethimbo kehe.

Aanamapya oyendji oya kongapo omukalo omuwanawa na omupu oku tekela iimeno, uuna tay kunu iimeno yawo miimpungu moka ya kuna, kehe moshimpungu ohamu kala mwa tayakana omunino gomeya opo iimeno sho tayi mene, ohayi mene yili pooha nomunino ngoka, nuuna yahala oku tekela ohay patulula ashike opomba ndjoka onene, dho ominino tadhi tekele iimpungu yadho kudhi dhene.

Ombuga olyo ehala limwe ndyoka lya tali kako ihaali mono omuloka gwa gwana nawa, nuuna wa yimo, ihamu kala mwa mena omiti ominene, ohamu kala ngaa iigwanga ngaashi iizimba noomwiidhi.

Uuna aantu taayi komahala taakatalelapo omahala gomatalelopo ngaashi ombunga oha yayi noohauto dhili nawa dhokwakola ndhoka ihaadhi tindile momavugu. Ombinga yimwe yombunga oyina evi ndyoka tamu vulu oku tyuulila ohauto ano tayi vulu okutindilamo.

Ongandu Ongandu oyo oshinamwenyo shoka hashi kala momeya unene ngaa momilonga. Ongandu kayi shi oshinamwenyo shomokati kaantu, onkene ngele owe shi mono otashi vulu okukupona po thiluthilu ndele e to kana.

Monale sho kwali kaakuna omashina gokutsitha, aantu oyali haya longitha oshini oshowo omihi ndhoka hadhi longithwa okutsa iilya. Aantu ohaya kombelele nee no maluhwati, uuna iilya tayi nuka koshini oha kutha nee oluhwati eteyi kombelele nawa.

Evi olya shitwa lya yooloka. Poompito dhimwe nenge tu tye pomahala gamwe, opena evi lya nika omamanya. Ano evi ndyono li na unene omamanya na uuna wa adha pwamena iimeno iha pu mene naana iimeno yi koke, ohapu mene nee iimeno ngaashi: omwiidhi. Opuna pomahala gamwe to adha pu na nawa evi, pwa mena ashike omiti tadhi monika nawa.

Omahala gamwe oha ga kala ga nika omamanya nomahala ngano ethimbo limwe unene oha ga adhika mpoka pu na oondundu . Aantu oha ha yi nee koondundu hono ya ka kale ya londa nenge ta ya ende ta ya tala kutya eshito olili ngiini . Yamwe oha ya yi komahala hoka ku na omamanya ya ka kutheko omamanya oshoka oku na gamwe ha ga monika nawa.

Esimano lyokukuna oongala. Oongala ohadhi mene nawa eta dhi tula ko uungala mboka hawu kala tawu monika nawa. Ohadhi vulu wo okulandithwa opo omuntu i imonene oshimaliwa. Uuna nee wuna oongala dhoye oho dhi tula pehala lyoye mpoka nenge tutye oho dhi tsike nee opo uuna aayenda yoye ta yeya ya talele po pehala otapu monika ngaa nawa.

Opuna aantu mboka yena iikaha yokukuna iimeno oshowoo iimboloma . Aantu mboka ohaya kunu iimeno yawo etayi koko nawa. Nuuna yakoko ohaya vulu okuyilanditha kaaholi yiimeno mbyoka , opo yavule yaka tsike okamagumbo gawo.

Oondjuhwa, oondjuhwa odho iitekulwanamwenyo yo momagumbo. Oondjuhwa odhi na uuwanawa owundji, oshoka oha dhi tu pe onyama. Oondjuhwa kadhi shi oondhigu oku tekula. Shampa ashike e to dhi pe iikulya nomeya, ngwee to dhi kaleke wo pehala mpoka itaa dhi vulu oku likila po kiilikama.

Oongombe. Oongombe oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaantu. Aantu ohaya tekula oongombe nelalakano dhi vale dhikoke dho dhininge odhindji opo ya dhipagepo dhimwe yo yavule okukya onyama . Oongombe ohadhi gandja woo omahini.

Opuna omaludhi igendji gomayoka. Puna oontoka, omalela, omapili, oongolonyoka, nagalwe ogendji. Omayokq ngaashi gomapili ohaga kala ge na uutotona tawu li mbililike, na ogaha kala omatilithi unene.

Opuna omaludhi ogendji goohi ndhoka hadhi tekulwa . Opuna oohi hadhi tekulwa nelalakano dhi koke dho dhininge odhindji dhi liwepo kaantu nenge dhi landithwe opo aantu yi imonene iiyemo . Opuna woo ndhoka hadhi tekulwa okuninga ashike eyopalo.

Aantu mboka ye na omadhiladhilo goku tekula oohi, tango manga inaaya tameka edhiladhilo ndono ohaya kongo ehala mpono taya vulu okudhika nenge oku fula oondama dhawo moka taya kala taya tula oohi dhawo. Ohaye dhi tula nee omeya, etaya tula mo oohi dhawo, mono haya kala taya tula iikulya esiku nesiku opo oohi dhaase kondjala.

Aaholi yiimeno ohaya kunu iimeno yawo etaya kala taye yi sile oshimpwiyu. Ohaye yi sile nee oshimpwiyu momikalo dhayooloka ngaashi okuyi kaleka yili mehala lyagamenwa mono itaayi vulu okulika po kiinamwenyo yi ili noyi ili. Ohaye yipe wo omeya ano haye yi tekele opo yikoke nawa.

Uuna aantu taya ka longela pomahala gomomikunda, oshiholelwa aapangi taya ka longela kokapangelo kontumba ke li momukunda ohaya yi nootenda dha gwedwa po, molwashoka pamwe kokapangelo hoka itaya ka adhako omahala ga gwana okulangeka aalumentu naakiintu. Aalumentu ohaya lala nduno muutenda moka.

Uuna waadha aantu yatekula oohi ndele etadhi ningimo odhindji momeya, ohaya kuthamo dhimwe etaya kalanditha. Uuna yalanditha ohaya imonenemo iimaliwa noondjato mbyono haya vulu okulongitha opo yalande Iikulya yoohi oonkwawo.

Egumbo lyOshiwambo lyolyene ohali kala li na ongadjo ya dhikwa niiti. Meni lyegumbo ohamu kala aandunda dhoomwiidhi, nomikala dha dhikwa niiti, e tayi kambwa nawa mooha.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya kala ye na oondama odhindji moka ya tula mo omeya osho wo oohi. Oohi kadhi hole ethinano na uuna wa adha dhi li momeya ndele odha thinana opu na ompito onene wa adhe pu na dhimwe dha sa.

Opuna iinamwenyo oyindji hayi vulu okutekulwa ngaashi oondjamba. Uundjambagona nawo ohawu vulu okutekulwa wo owuhole aantu nuuna wi igilile aantu ohawu nana aantu yokombanda yiilongo nenge tu tye yokokule ye ye ya tale nkene uunamwenyo mboka tawu tekulwa ano wuli mekwatathano ewanawa naantu.

Ngele owa adha aatekuli yoohi ye na oondama odhindji ohaya kala nayo ye li mengwangwano uuna ye na oondama odhindji. Opo ye shi ninge oshipu ohaya kala ya tula po omadhindhiliko taga ulike kutya ondama ndjino oyi na oohi dholudhi luni, ongele pamwe oonene, ooshona nenge oondhi dhopokati.

Aatekuli yoohi ohaya kala yena oondama odhiindji ,mondama mono ohamu kala ne oohi dha yoloka nenge tutye dhi ivule, opo ne yeshi ninge oshipu oha tulapo omadhidhiliko gontumba ngono taga ulike kutya mondama ndjino yotango nenge ontiyali nenge ontitatu omo muna oohi dhoka oshushuka opo ya kakwate oohi dhoka inadhi adha.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi gandja onyama kaantu, ohadhi gandja wo omahini , oongombe kadhina uudhingu okutekula oshoka ohadhi falwa ashike pehala poka puna ulithilo uwanawa etadhili dho etadhifalwa komeya.

Aantu mboka haya kala yena edhiladhilo lyokumuna oohi. Ohaya kwashilipaleke kutya oya konga ehala mpoka taya vulu okudhika oondama dhawo. Ohaya kongo nee oondama odhindji dha gwana nawa oshoka oohi kadhi hole ethinano.